Halkan waa hool wax yalo mis iyo kuraas kalarkoda waa qahwi iyo baluug

Dhulkan waa dhul banaan waxaa noyaalo armaajo lixqanadood ka kooban laba qanadood hoos ah way iskudabolanyihiin afarqanadood kalana way banaanyihiin midabkuu kakobanyahayna waa cadan iyo qaxwi isku jiro

Meeshan waa meel wada ah waxaa marayo tobo ruux afar wiil iyo sadex gabdhood wiilasha waxa ay wataan shati cades ah iyo surwal jaala ah gandhahana xijaab jala ah iyo cabayad jaala ah

Mesha u waa dhul banaan waxana yala tag awey kalar kiisu yahay qalin tag aweyga waxaa ku jira hilib gaduudan iyo baradho jala ah iyo basal la dubay oo dahabi ah

Meeshan waa meel dhulbanaan ah waxaa yaalo surwaaal jeemis ah surwalkas kalarkisu yahay kalar bulug ah

Meshan waa meel laami ah waxaa maraayo gaari waxana saaran kunteenar midabkiisuna waa jaale Lugaha gaarigana waa madoow biraha hoosana waa orange

Meeshan waxaa yaalo shabaq kalarkiisana waa qalin waxaana ku dhexjiro hilib jikin ah

Meeshan waa meel banaan ah darbigiisu waa darbigisu cadaan ah xalwaax cadees ah ayaa dhex yalo dabiga hoosana waa qalin biraha hoosana waa qalin

Meshaan waa meel banaan waxaa yala kubiitar iyo filoyinkiisa waxa uuna ka koopan yahy calarkiisa konpiitarka qalin iyo kalar madow ah can jirka uu saran yahyna waa dahapi

Halkan waa mel banan ah wax yalo falawar kalar kisi waa dahabi iyo qahwi

Meeshaan meel banaan ah midabkeedu yahay cadaan, waxaa inoo yaalo falaawar. Falaawarka geedka cagaarka waaye. Aas aaska hoosane waa qaxwi. Caaga uu ku dhex jirane cadaan waaye.

Meshaanw wxaa inoo yalo jipsi ama salar iyo qudaar jipsiga wa gaduudan yahy qudaartana waxey kakoopantahy liin macaan oo jaalo ah moos oo cadaan ah canpo qaro liin dhaan oo cagar ah faalawarka agyaalana waa cagaar saxanka uu ku jirana wa cadaan

Meshanu waa dhuul banaan ah waxaa ino yala cunto saxanka uu ku jiro waa madoow hilib gaduudan soska waa dahabi bariiskuna waa dahabi qudaartuna ey cagar tahay baquli waxaa dhex yala oo shey cadan ku jiro iyo baquli kale oo ku jiro qudaar cagaran

Meeshaan waa meel banaan waxaana yaalo alwaax alwaaxa kalarkiisa yahay qaxwi waxaa dhax saaran leerar leerka kalarkiisa uu ka koobanyahay cadaan iyo gadud buluug jaalo iyo cadaan iyo cagaar

Meeshaan waa meel bannaan waxa yaalo gaari iyo geedo ubax ah gaarida midabkiisa yahay buluug, cagahiisa madow ay yihiin Waxaana geedka baxaayo waa cagaaraasaaskana isadana waa khahwo.

Meshani waa meel banaan waxaa yala makinado misabkoodu ka koban yahay qalin iyo bulug waxaa joogan niman shrkodu yahay bulug iyo kofi jala ah

Mashan waxaa yalo mis kalar kisi waa baluug waxaa saran baquli oo qalin ah waxaa kujiro bariis kalar kisi waa dahabi iyo biyo

Meshan waxaa yalo saxan iyo qando iyo bakeeri cadan ah kobka waxaa ku jira kafey cadan iyo qaxwi ah

Meshan waa .el qol ah waxaa yala sedax miis sedaxda mis kalr koodu yahay jale dahana waa gaduud iyo dahabi isku daran sedax wiil ayaa joohta sharar koodu yahay cadan watan warqado cadan ah

Meeshan waxaa inoo yaalo laba gasac oo malaay ah Midna wuu xiran yahay midana wuu furan yahay kan furan waxa ka dhex muuqdo hilibka malayga iyo saliidiisa kalarka gasacyadana wa qaxwi

Mashan waa hool waxaa yalo labo kuras kakoban dahabi iyo cadan labo nin aya fadhiyo dharka kalarka ey watan waa baluug iyo qalin kufida oow wato waa dahabi hokiyalo oow wato waa madow

Meshan waxayalo Yan yo kalarkedu ka koban yahay Cagar iyo guduud iyo dahabi birta kujirata ne waa QAlin.

Meshan waxa yalo Alwax Alwaxa kalarkisa uyahay dahabi qofaka meshatagana shatigisa uyahay cadan Alwaxa gacantakuhayana o Ayaduna dahabi aytahay

Meshan wa meeldhismokasocoto waxana yaalo dhagaxman iyo Alwax iyo bir iyo baf birtawaxawaye madow Alwaxa wa dahabi dhagaxana waadahabi bacdane canbewaye

Meeshan waxaa yalo baakad waxana ku dhexjiro dahab midabkiisa yahay dahabi bakadka kalarkiisa waa cadaan

Meeshan waa meel banaan oo waddo ah waxaa marayo gawaari kalaradoo mid cadaan yabay midka kalana cagaran yahay dhulkana waa dhul qoyan kalarkiisana dahabi camal yahay

Meeshan wa meel banaan ah waxaa yalo mobile mobile ka kalarkiisu yahay cadaan dhexdiisana waa cagaar qoraalka ku qoranna waa cadaan

Meeshan saacad ayaa taalo kalarkeedu qalinyahay gudeheedana ka koo ban yahay madoow iyo qalin iyo buluug ayuu ka kooban yahay

Meshani waa qol waxaa yala sariir iyo marwaxad iyo go iyo barin sariirtu waa cadan dahabi iskugu jira armajadana wa dahabi iyo cadan iskugu jira dahu waa cadees mar waxaduna waa gaduud iyo madow go ana waa madow qaxwi

Meeshaan waa meel banaan waxaa yaalo sacad iyo weel caag ah saacada waxay kaa kobantahay cadaan iyo qalim caagana waxuu ka koobanyahay cadaan madoow

Meshani wa mel banan ah waxa yala mu kayf jingadu waa qaxwi darbigu qa cadays alwaxa mesga ku dhagan wa cadays

Meshan wa guri darbi gisuna jabsan yahay waxa kudhax yalo ged cagaar ran dar bigana wa darbi qalin ah iyo cadan iskugu jire

Meeshaani waa meel banaan waxa inoo yaalo makiinad kalarkeedu yahay qalin iyo madow warqada ku dhagana waa gaduud shulka uu yalana waa qaxwi

Meshan wameelbannan waxayna yalo cabitan tarmuskudhaxjiro cabitankamidibkisa waagaduud midna waacambi waxan udhexeya tubadiilagucabayey ayadanawacadan talrmuskanawaqalin derbigan wadahabi

Meshaani waa meel banan Waxaa inoo yala suuf oo gudihiisa jajap ku jiraan oo kalrkiisu madow yahay farantiyaa dulsaran kalarkiiso dahpi yahay geeska kalene cagaar yahay

Meshan wax ayaa nooyalla kalarkisu qalin yahay waxaa ku jira cambo gaduuda iyo miro madow ah

Meeshaani waxaa inoo yaalo gasacman iyo caag gasacman midabadooda wuxuu ka koobanyahay madow cagaar iyo cadaan iyo qaxwi iyo cadaan iyo jaalo caagana waa gaduud

Meshan waa meelbanaan gaari ayaa taagan gaariga kalarkiisa cadaan lugihiisa madow waxaa kudhexjirane waa juwaano cadanah

Meshan waa meel banan ah waxa yalo jaajar kalar kiisuna yahay cadaan iyo qalin u kakoban yahay

Meeshaan waa meel banaan ah waxaa yaal makiinad iyo baakadkeeda . makiinada kalarkeedu waxa waaye basali baakadkana madow iyo cadaan ayuu ka kooban yahay.

Meeshan waa mel banaan ah waxaa yaalo caagad uu qof gacanta ku haayo kalarkeeduna uu ka kooban yahay cagaar iyo madoow iyo cadaan iyo madoow iyo qalin

Meshaan waa Mel banan ah wax yaalo bakeri ku dhex jiro caano cadan ah iyo dhiil kalarkedu yahay madoow iyo cadees

Halkan waxaa yaal miis midabkiisu yahay jaalle, waxaa dul saaran moobil midabkiisu yahay madow galku moobilka waa madow, halka boxka moobilka ku sawiran yahay moobil buluug ah. Waxa kale oo yaal charger cad iyo warqad caadan ah.

Halkan waa jiko waxaa dhax yalo armajo kalar kedu yahay cadan iyo cadees dirbigan waa cadan dhulka hosan waa dahabi

Mashan waa mel banan ah wax yalo falawar kalar kisi yahay baseli ushees eey tahay qahwi

Mashan wamel banan waxayalo tarmus iyo shah canmir jalbad

Halkan waa yalo cagag kalar kode waa madow iyo cades iyo baluug

Meshan waxa iyalo armajo kalarkeedo yahay qaxwi iyo qalin kaoban darbiga oocadan iyo qaxwi dhagaxana waa qalin dhulkana waa qalin

Meeshaa waa dhulbanaan waxa joogo gabar xijaabka ay wadato kalarkiisu waa canbe indhoshareerka ay wadato waa madow ookiyaalaha waa cadaan

Meshan waa meel banaan waxaa yaalo labosaxan oo isku dhax jiro waxaa kudhax jiro maraq iyo hiba gudoodan saxn iyo bakeeri dulsaaran oo cadaan ah qaado qaliah aasaaran bakiiriga waxaa kudhex jiro cadan iyo dahabi shabaqa mesha yaalo waa qaxwi waxaa kudhejiro shey cadanah

Meeshan waa meel banan waxa yaalo matoor kalarkiisa uu kakobanyahay cagaar iyo qaxwi waxaa taagan nin waxa uu wataa shati basali ah iyo surwal madoow

Meeshaan waa meel banaan waxaa yaalo caag kalarkiisu yahay madow. Waxaa suran caaga dahab kalarkiisu yahay dahabi kuulasha dahabka ku dhex jirana waa madow iyo gaduud.

Meeshaan waa meel banaan waxaa yaala caagado yaryar ah. ayagoo bac kujiro iyo ayagoo bac kujirin, caagadaha kalarkooduna waa cadaan bacda kalarkeeduna waa cadaan.

Meshan waxaa yaalo garaafo kalarkiisu yahay cadaan waxaa ku dhex jiro shaycadan ah iyo sheey qaxwi ah

Meeshan waxa inooyaalo baakado ay kujiraan cidiyo kalaradooduna ay yihiin madow, buluug, basali, iyo qalin baakadka ay kujiraana waa madoow iyo cadaan

Meeshan waa meel banaan waxaa yaalo dhagax waxaa dulsaaran caag dhagaxa waa cadaadan caagana waa cagaar furkiisana cagaar iyo cadaa ayuu ka kooban yahay

Meeshan waa meel banaan ah miis ayaa yaalo kalarkiisu yahay dahabi waxaa yaalo warqad cadaan ah gabar ayaa fa dhiso saako guduudan ayay wadata iyo xijaaab cagaar ah iyo masar guduudan qalin blue ah ayay wadataa

Meshani waa hool waxa dhexyaalo kuraasman iyo miisas kuraasmada waa cadan meesakuno waa qalin leyr qalinagne wuu kashidanyhy

Meeshan waa meel banaan waxaa inoo yaalo shaati kalarkiisu yahay cadaan iyo kalarkaloo bulug bulug ah guluusmankana waa cadaan

Meeshaan meel qol ah weeye waxaa joogo shan rag ah shatiyada ay wataan waa cadaan miiskana waa jaalo daahana guudud iyo dahabi iskugu jiro jiingadana waa qalin

Meshan waa meel banaan waxaa inoo yaalomaro saaran yhy saxan cadaan ah kudhex jiro bariis dahabi iyo hilib gudoodan jawaan waxaa yaalo kalarkiisu kakoobanyhy gudood iyo dahabi

Meeshan waa meel banaan ah waxaa yaalo surwal iyo funaanad kalarkiisu yahay beeri surwalka funaanadana waa beeri

Mashan waa qol sedax will ayaa kudhex jirto waxey watan sedax qamiis kalar kode waa cadan kofiyash waa cadan makarofanken waa qalin iyo madow bufintana waa baluug iyo gadud dahna waa cades

Meshan waa meel banaan ah meshiin ama qalab gudahane waa madoow birtane qalab ama dahabi ayoo kakoobanyhy

Meeshaani waa meel banaan ah waxaa kuyaal guri dabaq ah, kalarkiisuna uu ka kooban yahay cadaan iyo khalin Albaabkiisuna yahay qaxwi.

Halkan waa mel hool ah wax joogo sadax gabdhod dharka kalara ey watan waa baluug iyo baar iyo seytuun

Meeshaan waa meel banaan ah waxaa joogo dad badan waxay wataan xijaabo waxay isugu jiraan gabdho iyo wiilal ah waa shaati cadaan ah xijaab cadees ah iyo xijaab jaala ah

Meeshan waa meel goomah waxaayaloh sorwalo iyo funaanado waxay ka kobanyihiin kalaradoda qalin iyo madow iyo cadan

.mishan waa mel banan ah wax inoyalo Surwal iyo shar kalarkoduna yahay madow caga ku dhaxjirana waa Madow

Meshan waa masaajid niman badan joogaan kalarka darbiga uuyhy cadan albabadane ayyhiin qaxwi dharka hadne noomooqdane waa qxwi iyo gudood iyo cadaan iyo diiri iyo jaalo iyo buloog

Halkan waa qol wax yalo kursi dhulka waa yalo roog oo qahwi ah

Meshan waa meel baban mis ayaa yala miska maro qaxwiya ayaa ku fidsan waxaa saran shan kabo kalar koodu yahay qaxwi

Meeshaan waa meel wado ah waxaa ku dhisan darbi iyo jiingad darbiga waa cadaan jiingadana waa qalin iyo gaduud iyo buluug ayey ka koobantahay

Mashan waa mel banan ah waxaa marayo qof aamarayo wadadan dirbged waa cadan nalcades ah aakadaran borarkane waa cadan albabkane waa dhalo

Halkan waa hool kalar guriga waa cadan larka kuxiran waa dahabi iyo cadan dhulka mutulelkan waa cades

Meshan waxaa yala miis qaxwi ah waxaa saran buug cadan ah sedax caag laba koob oo cadan ah dhex doodana cada iyo qaxwi ku jiro iyo seysar cada ah iyo qano qalin ah

Meeshaan waxaa inooga yaal yaal boor kararkiisu yahay cadaan qoraalka uu ku qoran yahane waa khahwi iyo cambo ayuu ka kooban yahay .

Meshaan wa meel banaan ah waxaa yaalo miis iyo iskifaalo miiska kalarkiisa waxaa waaye cadeys wxa saarane wa qalin iskafalahane wa cadeys filooyiinka mesha yaalane wa madoow

Meeshaani waa meel hool ah waxaa korsi iyo miis iyo faalawar waxaa kudhaxjira falaawarka cadaan wayee falaawarku waa cagaar kursigana waa qaxwi

Meeshan waa meel qol ah waxaa yaalo dhar saako ah kalarkeedu yahay qaxwi iyo buluug ayay ka koobantahay dhulkana waa cadees

Meeshaan waa meel bannaan ah, waxa yaalo biro colorkeedu yahay madow, derbika ne waa cadays, daaqada ne waa caddan, larka ka daaran ne waa dahabi.

Meeshan waa mel banaan ah waxaana yaalo bakat kalarkeedu ka kooban yahay buluug cadaan iyo madoow intaas ayuu kalarkedu ka kooban yahay

Meshan waxaa yaalo saxan kalarkiisu yahay cadaan Waxa ku dhex jiro malawax oo cadaan ah iyo qaxwi lagu qurxiyay iyo moos storobari guduud ah

Halkan waa mel banan ah wax yalo sadax finaad kalar kodna waa baluug iyo madow iyo baluug

Meshan waa mel banan ah wax yalo dhaloyin eey kujiran cabitan kalar kode yahay cabo iyo cades warqada kudhegan waa cagar

Meshaan waa meel banan wax taalo lex saxan kalarkiisu uu yahy cadan saxamada wax ku jiro bariis cad hilip gadudan iyo karooto bisil ah

Halkan waa yalo cabitan kalar kisi yahay cagaran iyo gadud wax

Meeshan waa qol waxaa yaalo sariir iyo barkin iyo daahman kalarka sariirta waa cadaan barkimaha waa madoow barkinta kale waa qalin go'a waa qalin daaha waacadees leerkana waa cadaan falaawarkana waa cadaan

Mashan waa salax booni roog kufidsan waa cagaran darbiga nawa cadan iyo qalin

Mashan waa yalo cag cadan ah wax kujiro shaar garay miskas waa jale

Meeshan waa meel banaan ah waxaa yaslo fallower iyo shumac shumaca waa dahabi koobka uukujirana waa cadaan falowerkna waa dahabi koobka uu kujirana waa cadaan

Meeshani waa meel banaa waxaayaalo saxan kalarkiisu yhay madow waxaa saxanka kudhejiro biizo kalarkiisu dahabi yhay waxaa kadhax muuqdo yaanyo gudoodan io saytuun madow

Meeshaani waa qol waxaa ku dhex jiro kuraasman iyo miis uumi iyo daahman kuraasman waa dahabi miiska waa cadaan iyo madow uumiga waa dahabi daahana waa dahabi iyo qaxwi darbigana waa cadaan mukeefkana waa cadaan

Mashan waa mel banan ah wax yalo birar iyo nin samenayo kalar kode waa qalin iyo baluug

Mashan waa fadhiyo sadax wll dharka eey watan waa baluug iyo cadan iyo madow

Meshaan waa meel paan waxaa yala paakad ey ku sawiran tahy mashiinka madaxa lgu jaro paakadku kalarkiisu uu kakoopan yahy cadaan iyo canbo qoraalku wa basli makiinaduno waa cadaan

Meeshaani waa meel banaan ah waxaa yaalo biro oo mishin ah. Kalarka birahana waxa waaye jaalo. Fiilada ku wareegsana waa fiilo madow ah.

Messhaan waa meel banaan waxaa yalo boorso kalar keedu yahay kalar cagaar ah lugeheedu waa madoow

Halkan waa mel banoni lago dhelo waa joogo ciyarto dharka eey watan waa boluug calan iyo boluug calan iyo boluug calan iyo gadud

Mashan wax qol wax yalo sariin qalka waa jale sarirta waa garay

Meshan wamel isbital ah waxajoga Labogadhod mid wey xa nunsantahay midna dhaqtarad ahdhaqtarada waxey wadata xijab fiyolah shaticadan ah galofiskawabeseli gabadha xanusan waxey wadata xijaab dharbalug ah cirbada na waa carbide cadan ah

Meshaan waa qol isbitaal ah waxaa yaalo sarir kalarkiisa cadaan yahay, joodarigana buulug ah, barkintana waa baluug, daahyada waa baluug, darbiga waa cadaan, qalabka biraha yaalini waa qalin iyo cadaaan oo ka kooban yahay baakadana waaa cadaan kalofiska mesha yaaalo waa baluug

Halkan waa qol wax dhxyalo kursi iyo barkiman kalar kode waa cades iyo qahwi iyo dahabi

Meeshaan waa meel xeeb ah waxaa ka dhisan dabaq, kararkiisu uu yahay karar cadaan ah, karar qallin ah, karar khahwi ah barxadana waxaa yaalo falaawur oo cadaaran ah gees baxa dhulku waa dahabi iyo qallin iskugu jiro.

Meeshaani waa qol waxa dhex yaalo miis iyo burutiino kalaradooda kala duwan burutiinkan madow waxa uu ka kooban yahay kalarkiisa dahabi diyool iyo madow kan kalena wuxuu ka kooban yahay cadaan, gaduudiyo cagaar iyo khahwe

Meshan waa meel banaan waxaa yaalo saxan kalarkiisu cadaan oo yhy waxaa kudhex jiro dooro oo gadoodan kudhex jiro

Meeshani waa qol waxaa dhax yaala miis miiska waxa ku fidsan mara cadaan ah waxaa dhajoogo wiil shaati cadaan wato dah meeshana waa gaduud iyo dahapi galoofis ayaa gacanta ugu jiro oo cadaana ah bakadka meesha yaala waa cad yaahy caaga meesha yaala waa cadyahy waxaa ku jiro wax kuduudan

Meeshaan waa meel laami ah waxaa maraayo siddeed mooto. Nin ayaa dhex bartamaha taagan oo biskoolad wata biskoolada kalarkeedu waa gaduud korna waa qaxwi.

Meshanu waa qol uu yalao dah kalarkiisu yahay qalin armajo dahabiyana waay tala sariirta waa dahabi go aa sarana waa qalin rumi qaliya

Halkan waa qol wax joogo labo gabdhod dharka kalara ey watan waa cades iyo baluug iyo madow kurasmad eey kufadhan waa baluug

Meshan wameel barxad ah oo dhagaxmo yalaan makinata yalo makiinada kalarkeda yahay jaalo iyo madow kakoban yahay birahedana wabiro oqalin ah

Meeshan waa meel banaan waxaa yaalo bir kalarkedu yahay madoow mesha aytaalona waa cadaan darbigana waa cadaan

Meeshan waa mel banaan ah waxaa yaalo qalab oo lajiido waana laba sheey cinjirka kalarkiisu midna waa guduud midna basali dhulka uu yaalana waa cadaan

Mashan waa mel banan ah wax yalo cag wax kojiro saliid kalarked yahay dahabi

Meeshan waa meel banaan nin ayaa taagan surwalkiisana madoow uu yahay bakatka meesha yalana waa jaalo kalarka kubuufsana waa kalar jaala ah kalarka ku bufsana wa akalar gudu ah

Meeshani waa qol waxa jiftoh gabar waxay haysata biiso waxay gacanta kale ku haysa mus muskakalarkiisa cadaan iyo cagar biisaha kalarkisa waadahabi waxa ku dhaxjiro waa gudood saxanka waa madow biyaha waa bulog caaguna waa cadaan

Meeshaan waa qol waxaa jogto gabar gabadha waxa ay wax ku qaraysaa warqad warqadana waa war qad cad gabadha waxa ay wadataa xijaab buluug ah iyo funaanad jaala ah jiingadda waa qalin miiskana wa dahabi

Qolkan waaqolisbital ah waxa yaalo Afarsariir waxa jogan Afar gabdhod odhaqtar ah waxaywatan dharcagara sariiraha wacadan derbigawacadan mutulelkan wacadan qalabkayalanawaa qalab qalin ah Lugohodana madow uyahay

Meeshan waxaa yaalo caag midabkiisuna waa cadan waxana ku dhexjiro surwaal kalarkisana waa cagar surwaalka darbigana wa cadaan

Mashan waxaa ino yalo labo xabo oo suud ah kalarkan waa qalin iyo qahwi

Meshanu waa qol waxaa ku jira kurasman iyo miis kurasta kalar kooda waa bulug miskana wuxu iskgugu jira dahabi iyo cadeea derbiga waa cadees dhulkuna waa qaxwi

Meshaan waxaa yaalo saxan kalar kiisu cadaan yahay waxaa ku dhex jiro baasto iyo hilib guduudan baastada waa dahabi qaandadana waa qalin

Meeshaani waa laami. Hal gabar ayaa mareyso, xijaabkeedu cad yahay laami ayaa fidsan laamiguna waa laami madow ah iyo mushin biyeeri.

Meeshaan waa meel wada ah waxaa ka dhisan jiingad jiingadda kalarkeedu uu yahay cadaan albaabkeedu yahay qalin yahay Tabeelaha meesha suran iyo birta meesha suran waa qalin ubaxa meesha kabaxayana waa cagaar

Meeshaan waa jiko labo kuukar ayaa yaalo mid waa madow iyo cadaan isku jiro mid waa madow kaligiisa miiskeedu waa dahabi meesha wax lagu dhaqayo waa qalin

Mashan waa mel banan ah wax iga muuqdo sadax will dharka eey watan waa cadan baluug kursigan waa qahwi

Meeshaani waa meel banaan ah waxaa yaal seddex baakadood ay wax ku dhex jiraan .kalarka baakada waxa waaye gaduud iyo cadaan shayga kudhex jirana waa cadaan iyo madow.

Halkan waa hool wax yalo misas iyo guras o kakoban cades iyo qahwi

Meshan waa meel banaan waxaa yaalo caag cadan ah waxaa caaga kujiro shaati shaatiga kalarkisu yhy cadan iyo buloog iyo qalin ayoo kakoobanyhy

Meshani wa bur jiko waxa saran jalmad burjikada dhulka ay ku dhax jirta

Meshaan waa meel hool ah waxaa yala afar kursi calarkiisu yahay guduud iyo cagaar darpigiuso waa cadees daqadana wa cadaan waxa uu kakoopan yahy leerkana waa dahapi dhulkana wa qaxwi

Meshan waa qol waxa yalo labo armajo kalar kiisu yahay saytuun iyo cadeysa kakoban yahay dar bigana waxa wayo cadeys dhulkana wa cadeysa

Meshan waa dukaan waxa yaalo garbasaaro kalaradooda kaladuwan, kalarkooda waa qalin, dahbi, cadees, madow, gaduud iyo basle

Meeshan waxaa noo yaalo caag oo cadaan ah waxaa ku dhex jiro funaanad kalarka uu kakoobanyahay funaanadana waa cadaan iyo guuduud iyo bulug darbigana waa cadees

Meeshaan waa meel banaan ah waxaa yaalo dhagax cadaan ah waxaa dul saaran bomato kalarkeeda ka kobanyahay madoow cagaar iyo cadaan

Meeshan waa meel baan waxaa yaalo kabo kalarkiisu uu yahay kalar madoow ah dhulka uu yaalana waa dhul cadaan ah leerka kadaarana waa leer buluug ah

Meeshan waxaa inooyaalo baquli midabkiisu uu yahay qalin waxaa ku dhexjiro hilib gaduudan waxaa kaloo ku dhexjiro qajaar cagaaran

Meeshan waa meel banan ooyaalo miis miiska waxaa saaran tarmuusyo kalaradoo qalin iyo madoow uu kakoobanyahay iyo guduud iyo qalin iyo basali iyo madow nin funaanad wato ayaa tagan funanadiisana waa saytuun

Meeshaan waa meel banaan waxaa yaala baabuur cagaf cagaf ah iyo jawaan. kalarka baabuurka waxa waaye jaalo iyo madow jawaankana waa cadaan.

Meshan wameel banan waxa yalo bakat iyo mashiin bakat kalar kiisu waxa wayo cadaan iyo cagaar mashinkana cagaar iyo cadaan iyo qalin ukakoban yahay

Meshani waa qol waxaa dhex fadhiya wiil waxaa uyala mis iyo kursi iyo labtoob iyo cag shaha lagu cabo wiilka shar cadana ayuu wata iyo funanad qaxwiya okiyalo .adow ah misku waa cadan labtobku waa qalin iyo madowkursigu waa dahabi

Meeshaan waa barxad weyn ah waxaa fidsan roog cagaaran. waxaa yaala miis iyo kursi. miisku waa qalin, kursiguna waa qalin, biruhuna waa qalin.

Meshan waxa inoyala cag gududan cagas waxa dulsuran katinad katinada midabkeduna yahay dahabi

Meshaan waa mel banan ah waxane ka dhex baxayo falawar kalarkisuna u yahay falawarka Cagaar iyo viyool iyo jaalo darbigane waa darbi dahabi ah

Mashan waa qol wax yalo fadhi oo kalar kisi yahay cades iyo madow dhulka waa cadan darbiga waa jale

Meeshaan waa meel banaan waxaa yaalo baakado oo aalashka indhaha lagaliyo ah wuxuu ka kooban yahay kalarada madoow aalaashka baakadahana waa madoow iyo cadaan

Mashan waa mel banan ah wax tagan labo gabdhod dharka eey watan waa jale madow

Meeshaani waa meel banaan waxaa yaalo sadex biizo kala nooc ah mid waxaa ku jiro qudaaro kala duwan saytuunka madow banbanooni gaduudan banbanooni jaale ah banbanooni cagaar ah midna waa gaduud iyo cadaan midna waa guduud iyo cagaar iyo jaale iyo dahabi isku jiro

Mashan waa qol wax yalo jiif kalar kisi waa cadan iyo madow guriga waa cadan mis iyo kursi kalar kode waa cadan iyo qahwi

Meshani waa qol oo wax lagu sawiro waxaa jooga wiil funanad cadana wata iyo surwal madoow kursi buluga ku fadhiya qalin madoow hesta saburad cadana wax ku qoda

Mashan waa qol wax yalo fadhi kalar kisi waa qahwi iyo cadees rooganah waa madow iyo qahwi

Meshaan waa mel wada ah lami waxaa maraya gari homey kalarkisa cadan yahay lugahiisa madow yahy sedax nin ayaa agtiisa tagan iyo laba bajaj ah bajaj keduma waa gaduudan tahy dabaqana waa cagar iyo cadees wuu ka koban yahay

Meshan waxaa iinoo yaalo caag cadanah waxaa kudhex jiro shaati qalin ah darbigane waa cadan dhulka uu yaale waa dhul dahabi ah

Mashan waa mel banan ah waxaa joogo tumal nin dharka eey watan waa jale iyo baluug iyo qalin cades waxey watan kobo kalar kode waa baluug iyo jale iyo cadan iyo qahwi

Mashan waa jiko wax usamesan mis kalar kisi yahay dahabi iyo qahwi wax masha yalo talagad kalar kedo yahay cadan

Halkan waa qol waxaa yalo mag tabad kalar kedo yahay qahwi qol kalar kisi waa cadan magatabad waxaa saran bugaga kalar kode yahay dahabi iyo qalin iyo baluug iyo madow iyo qahwi iyo cadan iyo cagar

Meeshan waa meel banan aha waxaa yaalo saxan cadaan ah waxaa ku dhexjiro qudaar canba ah kalarkiisana waa kalar caagaran

Meeshan waa meel banaan ah waxaa yaalo saxan kalarkiisu yahy qalin waxaa ku dhexjiro hilib guduudan iyo baasto iyo kabsar caleen qaadadana waa qalin

Meshan waa mel banan ah waxa yalo mashiin wax shiideso iyo caga mashintu way bulugantahay Waxa shiidesa cabitan gadudan caga hosyalo wa cag cagaran dhulkane waa dhul Qalin ah

Halkan waa mel banan ah wax yalo jalato kalar kedo yahay cagar iyo cades iyo cadan iyo qahwi iyo binki iyo dahabi

Meshaan meel panan aha waye waxaa yala sapuurad wiil ayaa tagan wiilka waxa uu wataa shar cadaana ah qurina gacta ayuu ku wataa sapuurada uu ku tapanaaya sapuu rada jeesta ayaa ku qoran

Meeshani waa meel laami ah, waxaanna maraya laba bajaaj. Bajaaj waxa uu ka kooban yahay midab guduudan iyo buluug, darbiga meshaa ku yaal waa kalar cadaan ah iyo baluug

Meshaani waa qol waxaa yala kursi iyo armajo iyo falawar murayada waa dhalo cadan ah miiska waa qaxwi falawarka waa cadan kabo madowna waa dhex yalan mutuleenku waa dahabi derbigiisuna waa qaxwi

Halkan waxa yaaloh saxan waxa ku jiroh cuntoh oo kala bariis, yaanyano sibirsan iyo qajaar cagaaran

Meshaane waa dukaan waxaa yala pakeeriyaal afar pakeri iyo pariiskiisa iyo saxan iyo gaasman midapaka pakeeriyada waa cadaan iyo dahapi tarmuuskana waa cadaan iyo dahapi kasyashana waa cadaan iyo dahapi saxankana waa cadaan iyo gaduud

Meshan waa mel banan ah oo wado ah waxaa kudhisan labo daqda kalar kisi waa cades daqda waa cadan albabka waa qalin falawarka kabaxyo waa cagar

Meshaki waa mel guri ah waxaa jooga salaag gabdhood wexey xiran yihiin sakoyin cala ah iyo kan cuntata lagu kariyo kan qorta usuran waa cadan kofiyadana waa cadan

Meshan waxaa fadhido shanqof afar wiil iyo hal gabar afar kursi cadaan ayey wataan sudka waa palug midna waa madow shaatigana waa cadaan kursiga ey ku fadhiyaana cadees iyo cadaan ayuu ka kopanyahy iyo madow okiyaalaha wy wataan mid waa madow midna waa qalin mopeelka uu watana wa madow

Meeshan waa hool wiilal badan ayaa fa dhiyo waxay wataan funaanado cadaan ah sali cadaan aha ayay ku fa dhiyaan darbiga qalin iyo cadaan ayuu ka kooban yahay

Meeshaani waa qol waxaa fadhiya nin. Wuxuu wataa shaati kalarkiisa uu ka kooban yahay cadays iyo baluug xidigta u saarane waa calanka soomaaliya bulug iyo cadaan ka kooban yahay

Meeshaan waa qol waxaa yaalo caag oo qalin ah waxaa ku dhexjiro shaati kalarkiisu uuyahay jaale darbiga meesha kamuuqdanaa kalarkiisa waa jaale

Mashan waa yalo saxan oo cadan ah wax kujiroh bardho iyo malaay miskunah waa cadan

Meeshaani waa tukaan waxaa inoo yaalo kartooman waxaa ku sawiran wajiyo oo cadaan ah muraaxadahana waa cagaar iyo basali iyo buluug iyo madow cabaayadahana way yaalaan kalarkoodu yahay qaxwi iyo madow iyo cadays

Meshani waa qol afar gabdhood ayaa joogta wexey watan xijabo madow iyo xijab cadees ah turaxad seytuniya turaxad qalin ah waraqado cadan caga cafiha waa bulug

Meshan waxaa inooyaalo caag oomadowah caaga waxaa kudhejiro katiinad iyo dhago iyo faranti kalarkiisane waxaa waayo dahabi

Halkan waa mel banan ah wax yalo dhagax kalar kisi waa cadan waxaa saran cag kalar kisi waa cadan iyo jale

Meeshaani waa meel hool ah waxaana yaalo miis ay saaran yihiin saxaman miiska karrartiisana waa cadaan iyo madow saxamanta saarana waa cadaan iyo buluug, koobabka saarana waa mid cadaan ah marada miiska ku fidsana waa mid jaalo ah

Meeshaani waa meel barxad ah waxaa fidsan roog cagaar ah waxaana dul saaran shaati shaal iyo macwiis karrarkiisana uu ka kooban yahay khahwe iyo cadaan iyo cadeys ah

Meeshan waxaa yaalo baquli kalarkisuyahay qalin waxaa ku dhexjiro kosto karsan oo kalarkeedu yahay cagaaran

Meshani aaa dukan waxaa yalaa hal xabo seram ah wuxuu ka koban yahay shey qaxwi ah waraqa ku dhegan waa madow

Meeshaani waa qol isbitaal ah waxaa yaala sariir kalarkeedu cadaan yahay, barkintu waa cadaan , miisasku waa madow, qalabka yaalana waa cadaan iyo qalin iskugu jira, kumbuyuter kuna waa cadaan iyo madow.

Meeshaani waa meel hool ah waxaa yaala kuraas iyo leer kuryashana waa qalin barkimaha waa qalin leerkana waa madow Darpigu waa cadaan leerka ka ifaayana wa dahapi

Meshan waa lami waxa marayo gari iyo Bajaj gariga waa cadan Bajaj kana waa jale dabaqa mesh kuyalo waa cades iyo qalin boorkana waa cadan iyo gadud

Mashan waxaa yalo mis kalar kisi waa cadan waxaa saran afar garafo kalar kode waa cagar iyo baluug iyo cadan iyo gadud madow iyo baseli

Meshan mis waye kalarkisu wuxuu ka koban yahay xadan iyo bulug waxaa yala gabasar subeciya ah oo ka koban gaduud iyo jale iyo qalin okiyalo madow ayaa yala

Mashan waa shebaqa kalar kisi waa qalin waxaa kujiro kabasha kalar kisi waa cagar iyo fiyol barbanoni aya geska katalo kalar kisi waa cagar

Halkan waa yalo mis kalar kisi waa dahabi waxaa saran saxaman waxaa kujiro hiliib iyo barees oo cagar ah

Halkan waa fasal wax fadhiyo hagbar kalar eey watan waa cades waxey gacant kuhayan buug iyo qalin waxaa masha yalo mis iyo kurasman oo kalar kode yahay dahabi

Halkan waa yalo kurasman kalar kode waa jale iyo seytuun

Mashan waa mel isguul ah wax tagan labo will waxa ay wataan shaati jaalo ah iyo surwaal cadees ah.

Meeshan waa meel hool ah waxaa ii muuqdo sadex rag ah shatiyadooda baluug oo biyobiyo yahay koofi cadaan kuraasmada ay ku fadhiyaan waa kuraasmo cadaan ah dabiga waa cadees

Meeshaani waa musqul waxaa yaala tuuji cadaan ah.waji dhaqu waa cadaan Armaajada wax lagashanayana waa qaxwi. darbiga musqushana waa cadaan iyo bulug iskugu jiro. Layrkana waa cadaan.

Mashan waa qol waxaa yalo kurasman iyo mis iyo dahman iyo dhalo iyo mis keda kalar daha waa qalin iyo cadan darbiga waa cades dhalad waa madow miska saran waa qahwi kurasman waa qalin dhulka mutalelk waa qalin leerkana waa cadan

Halkan waa yalo mis kalar kisi waa madow waxaa saran saxan kalar kisi waa qalin waxaa kujiro hiliib iyo basal iyo

Mashan wax tagan nin gacant waxow kuhayan magarofan dhar kalar kisi waa qalin iyo cadan waxow wataa okiyalo

Meeshaani waa hool waxaa iiga muuqda wiilal iyo gabdho badan sadex wiil oo usokayso shaati cadaan ah iyo suud cadys ah shaati badali iyo shaati cadaan ah kursi cadaan ayey ku fadhiyan sadexda gabdhoodna xijabo madmadow iyo cabaayado madmadow ah iyo suud buluug ah saati buluug ah iyo shaati cadaan

Waxaa jooga niman iyo naago shaatiyo cad wato kuraastana waa kuraas jalo ah waqdaha meesha yala waa warqado cadaana ah caag qajajaclo ayaa meesha yaalo cag waa paluug darpigana waa cadees daaqadana wa qaxwi

Meeshaan waa qol waye waxa yaala miis cadays cadaan dhulka waa cadaan Dhalada waa madow Al baabkuna waa qaxwi darbigu waa cadays

Meshaan waa meel panaan ah waxaa jooga sadax nin moto wax tin hayaan lapa qamiis bey wataan oo cadaana hfunaand guduudan iyo cimaamad cadaan ah iyo koofi cadaana h iyo shaati cadaana ah surwaalka waa madow caaga gacnta uu ku watana waa oasali

Meeshan waa meel laami ah waxaa soo socdo bajaaj waxaa yaalo baabuur waawayn gaariga kalarkiisa waxa iuu ka kooban yahay qalin, madoow iyo jaale caggo madow ah ayaa meesha yaalo

Meeshaani waa meelbanaan ah dhulkeedu cadaan uu yahay waxaa yaalamashin iyo baakadkiisa mashinka waa kalar madow ah iyo dahabi iskugujira baakadkuna waa madow iyo basali iskugujira

Meshaku waa mel banaan waxaa yala boorso dhego ku jiran borsada kalar koodu waa qalin dhegaha waa qalin iyo madoow borsada waxaa ku jira warqad oo cadan ah

Mashan waa mel super Margaret waxaa yalo burashd bolug iyo cagar iyo beseli iyo fiyol

Meeshani waa meel suuq ah waxaa waaye meel foorna ah waxaa yaalo rooti nin ayaa fa dhiyo rootiga kalarkiisa waa dahabi ninka waxa uu wataa shaati cadaan ah albaabka qolka foornada ah waa dahabi kalarkiisa labanin ayaa joogto funaanado cadaan ah ayay wataan

Meshaan waxa inoo yala baakad, wxaa kaloo kujirtah ganadha. gabadha kalarkeedu waa cadaan masaagka usaarana wa qalin. paakadana wa baakada guduudan iyo caadan kakooban waye

Meeshani waa meel banaan ah kalarkeedu yahay madow waxaa yaalo saxan cadaan ah waxaa ku dhexjiro shubaarmo iyo jibsi iyo kajab kajabka weelka uu kujiro waa cadaan shubaarmada waxa ku dhexjiro waa dahabi bardhadana waa dahabi

Meeshaani waa qol waxaa yaal kuraas lapa gabdhood ayaa jogto lapada gapdhood waa xjiaap puluug ayey wadataa kursigu waa cadees daaha waa cadees kalar guduudan ayaa kujiro kaursigu waa jalo gabadhan xijaap pasali ayey wataan iyo capaayad fiyool ah

Halkan waa yalo saxan ocada ah wax kujiro cunto kalar kedo waa jale iyo cagaran iyo dahabi iyo gadud oraji

Meshani waa mel qol ah gabar iyo wiil ayaa joogan ninka sacad ayaa lagu barayasharka uu wato waa cagar miska mesha yala waa cadan xijabka gabadha wa madow maski buluga ayee wadata

Meeshan waa qol mutuleelkiisu yahay cadees darbigu waa cadees daaha meeshana waa cadaan kalarlka kalana waa kalar qaxwi ah leerka kadaarana waa cadees

Meshani waa qol waxaa yaalo sariir iyo jooradi saroirta waa dahabi joradigana waacadan goiisane buliig isugojiro darbigane waa cadaan dhulkane waa qalin

Meeshan waa meel laami ah waxaa marayo gawaari afrni agtaagan gaari waxa uu kakooban yahay kalarkiisa jaalo iyo madoow nimankana waxay wataan jakado oo saytuun ah iyo funaanado gud guduudan

Meshan waa mel banan ah wax yalo sedax alwax kalar kisi waa qalin iyo qahwi waxaa saran sedax caag kalar kode waa baseli iyo cagar iyo baluug

Meeshaani waa qol waxaa jooga sadex nin iyo miis iyo daah sadexda nin waxay qorayaan warqada ay ku qorayaan waa cadaan qalinkana waa guduud iyo cagaar miiska u saaranyahayna waa dahabi daahana waa guduud iyo dahabi shaatiyada ay wataana waa cadaan madow iyo buluug

Meshaan waxaa inoo yaalo barfuun iyo baakat bakatka wa madoow qoraalka ku qoran waxaa cadaan barfuunka waa madoow meesha uu yalana waa cadaan

Halkan waa lami waxa marayo casi iyo nooho kalar kode waa qalin iyo binki iyo cadan

Mashan waa yalo mis oo cadan waxaa saran katal iyo bakadisa katal kalar kisi waa qalin

Meeshaani waa qol banaan waxaa yaalo kursi iyo miis kursiga wuxuu ka koobanyahay kalarkiisa madow iyo cadays miiskana waa dahabi geedka falaawerka la sure ayaa dhex taagan asagana waa qalin darbigana waa cadays

Mashan waa mel madow ah labo farati otahabi ah

Meshan waa meel miisah oo banaan waxaana saaran labo baakad iyo masheenka wax xisaabiyo mashiinka wax lagu xisaabiyo waa cadan iyo madow ayuu kakoobanyhy mshiinka kale ee meesha yaalane qalin iyo below ayuu kakoobanyhy baakadka meesha yaalene waa cadaan dhulka uu yaalen wacadeys darbigane waa cadeys

Meshani waa suq waxaa yala dhar iyo baburta caruurta ku ciyaran dad badan ayaa jooga babaurta kalar kodu waa gaduud iyo cadan

Meshan waa meel barxad ah waxaa joogo niman badan afar nin ayaa nomoqdo shaatiyada ay wataan waa buloog sadexnin mid waa cadaan iyo bog waane meel mugdiah

Meshaki waa mel cagar ah waxaa fidsan rumi cagar ah waxaa yala dirac iyo gaba saar kalr kiisu uu yahay diraca basali iyo jale

Meeshaani waa qol ardey ayaa joogto afar ardey warqado ayay qorahayaan warqadahana waa cadaan ah.shaatiyada ay wataan shaatiyo cadaan ah iyo jaalo qalinku waa madow midna waa gaduud miiskana waa qaxwi.

Meshan waa mel banan ah waxaa yalo sedax shaash kalar kode waa gadud iyo baluug iyo madow iyo cadan

Meeshaan waa guri albaabkiisu khalin iyo jaalo ka kooban yahay. shamiitadu waa cadaan darbiga banaan kana waa qaxwi iyo cadeys isku jira.

Mesha wameel barxad oo jid ah waxa mareyso lo cadaan ah waxa yalo miis dahabi ah labo culig oo qaqaban aa mareyso lo kala dahbi aya halkas tagan geed wuu kabaxa ya oo cagaran

Meshani waa meel hol ah oo aroos yada lagu dhigto waxaa yala kuras iyo mis iyo falawar misku waacada kurastuna waa balug iyo dahabi falawadkana waa gaduud iyo dahabi bulug iyo dahabi rumigana waa cadan iyo gaduud derbigana waa cadees iyo dahabi

Meeshaan waa meel salax ah banoniga lagu dheelo rooga ku fidsan waa cagaar sadex nin ayaa ciyarayso waa mid dhar jaale ah wato midkale jaale ayuu wataa fanaanad iyo buumo midna waa saytuun fanaanad saytuun iyo buumo saytuun ayuu wataa dad badana ayaa meesha fadhiyaan

Meshani waa mel madow ahwaxaa yala cagmadow ah waxaa ku dhex jira sedax xabo katinad ah iyo jijin gacan ah katinada wa dahabii gacantana waa dahabi

Halkan waa lami waxa marayo moto Bajaj kalar kode waa qahwi iyo gadud

Mashan waa mel banan ah waxayalo gari cadan ah iyo dabaq haf ah darbigis yahay jale daqdiis yahay qalin

Meshani waa qol waxa yalo mis iyo kurasyo iyo armajo dhalo kudhaxjirto misku waa qalin kurasman ku waa qalinn armajadu waa qaxwi dhalada kudhaxjirtana waa madaw darbigana waa Cades daqadahana waa cadan

Mashan waa qol waxaa dhxyalo lax kurasman iyo mis kalar kode waa shxcadees darbiga waa sahcadees daqda waa cadan albabka waa qalin mutalelk waa cadan

Halkan waa dukan dhar ah wax yalo dhar kalar kedo yahay dahabi iyo madow iyo cadan iyo gadud iyo qahwi iyo gadud baluug iyo besli iyo cades

Meshan wa dhul bacad ah waxa kabaxayo ubax tala ladisa dhe dher yaahy ubaxan wa ubax cagaran dhulkana wa dhul bacad ah

Meshani waa meelbanaan ah Miski midibkiisu waa dahabi waxaa yaala shaati uukalarkiisu yahay Bulgaria’s ooo cadaan yarkudhaxjiro guluusmidkiisuna waa cadaan

Mashan waa mel banan ah waxaa kufisan roog kalar kisi waa cadan rooga waxaa saran qalin iyo baaka kalar kisi waa cadan iyo madow

Meshan waa qo ay yaalaan waxaa joogo labo nin funaanadao qalin iyo cadan wato waxey gacanta kuwadaan keyrka kadaarane cadeysah mashinka wesha yaalane wey isku egyhiin

Meeshani waa qol armaajo dhex taalo dhulka mutoleelka waa cadan fiilada meesha marsiisan waa madow armaajada kalar keedona waa madow iyo dahabi iyo cadeys iskugo jirto daahane waa cadeys armaajada gudaheeda waxaa kadhax ifaayane wax gudoodan leyr gudoodan

Meshaan parxad ween oo dadka isku imadaan gabdho iyo wiilal ah waxaa yala ku Raasman cadaana ah calanka soomaliyo pulug ah gacnta ku wada wataan gabdhana waxey wataan turaxda cadaana h iyo xijapa cadaan ahmeesha ey fadhiyaana waa wa meel puluug aha

Meshaani waa mel hool oona acadees yahay darpigisana cadiin yahay waxaa joga nin korsi ku fadhiyo kursigu waa paluug shatigu waa madow surwaalku waa cadees sapuurad aya tala waxpuu sawirayaa sapuurada kalerkeedyna waa cadaan

Meshan waa mel badiya waa Meshanwax fadho afra gabdhod labo kamid ah waxey watan dhar bolu ah labo kale waxey watan dhar cagar ah

Meeshaani waa tukaan waxaana yaal gasacman oo caano ilmaha ah waxayna ka kooban yahay kalaradooda cadaan iyo bulug iyo cagaar ayey ka kooban yihiin. miis ayey saaran yihiin oo cadeys ah.

Meshan waa meel banaan waxaa yaalo falaawar dhulka house cadn ayookakoban yhy gu doheesa dhinac dhan cadanaa kujiro falaawar ka baxayan waa cadeys iyo dahabi iskujiro falaawaradne wey badanyihiin

Mashan waa melhool ah wax fadhiyo afar rag ah kubetir aye hantan waxyalo mis wax saran boyo cafi

Meeshaan waa meel oo guri ah lapa dabaq midna dheer yahay midana gapan yahay midapkiisu waa cadees iyo dahapi isku jiro midna waa qalin iyo cagaar iskugu jiraan upaxyada meesha kapaxayana waa upqxyo caagaran

Meshaan waa masajid roog gaduudan iyi dahapi ayaa fidsan kalarka darpigana waa cadan iyo qaxwi nin qamiis cad wata ayaa tagan kitaap firinyo

Meshanwaa guri waxayaalomiskudhegan derbi derbigawaabalug iyo jalo iyocadan ayukakobanyahay miska meshayaalo w aa mismadow waxa saran dhobka ubaxyada Laguridanayo

Meeshan waa meel banaan ah waxaa yaalo sacad waana meel cadaan ah sacadda kalarkeda waa hadabi iyo qalin isku jiro

Meeshan waa dhul banan dhulkas banaan kalarkiisu waa qalin waxaana yaalo todob fallower cadaan iyo cagaar kakooban yahay

Meeshaani waa meel banaan waxaa yaala dhawr boorso oo kalarkoodu ka kooban yahay gaduud ,khalin, basali cadeys , qaxwi iyo cambe.

Mashan waa lami waxa marayo bajaj iyo kalar kedo waa qahwi iyo gadud waxa dhicyad uga yalo kuryo kalar kode waa cadan baluug iyo cades

Meshan wamasajid ad u weyn kalar kiisuna wa cadaan iyo dahabi ukakoban yahy leerka kashidan wacades iyo guduud wa meel mugdi camal

Mashan waa mel maxi ah waa yalo mis oo cadan ah wax saran kalsmo kojiro cabitan kalar kodayahy gadud iyo cades

Meshanwaa melanin ah ojajabsan dhaxmanuyalan waxa yalo jaranjaro odhulkatalo derbiga xagana waabuliketi midibkisunayahay qalin qalin jaranjaradana waa Alwaax

Meshaan waa dugaan waxaa gasacyaal Malay iyo canaanas iyo niman oo meesha shaax ku gadayaan talaagada may kujiro talaagada waa cadaan malaygu waa cadaan iyo guduud iskujirq cana naasku waa jaalo iyo caaagr iskugu jira

Meeshaan waa meel banaan ah waxaa yaalo falower qaybta hoose waa canbi iyo caadan isku jiro falowerka h ka dhexbaxayana waa fallower dheer oo calemihisana ssaaid u dheer dheeryihiin

Meeshaan waa meel qol ah waxaa iiga muuqdo shan wiil oo khamiisyo wataan. kalaradoodana cadaan ay yihiin khamiisyada ,Afarna koofi ayey wataan waana cadaan meesha ay fadhiyaana waa meel hool ah.

Mashan waa musqul kalar kedo waa cadan dhulka mutalelk waa cadan waxey ledahay tuji

Mashan waa mel banan ah waxaa yalo labo alwax kalar kode waa qalin iyo qahwi waxaa saran labo caag kalar kode waa seytuun iyo cadan iyo madow

Meshaan waa mea miis waxaa yaal saxan kalarkiisa qaxwi yahy piidsa ayaa ku jirto kalrkeedu dahapi yahay capitaan oo jaalo ah iyo capitaan gaduudan

Meshan waa saaloon waxaa joogo gabdaho iyo miis qalinaha ayaa yaaalo dhulko waa dahabi caaga mesha yaalo waxaa kujiro cabaayayada madow iyo turaaxad cabayadano waa gudood kalar cadan ahne xijaabka cadaan iyo gudood ayaa iskugo jiraan

Mashan waa masajid waxaa joogo nin badan camera aa laga dubaya masajidka kalar kisi waa cadan iyo dahabi dhulka waa dahabi

Messhan waa meel hool.ah oo misaajid ah waxaa joogo niman badan oo qamiisyo cad cad wataan iyo qamiisyo madow darbigiisana cadaan iyo dahabi iskugu jiro rooga meesha fidsana waa qaxwi buluug

Mashan waxaa yalo mis oo cadan ah waxaa saran saxan cadan ah waxaa kujiro bariis iyo aslato iyo hiliib iyo yaayo waxaa saran baquli kale gajab ayaa kujiro cabitan ayaa gees kayalo oo cagar ah

Meshaan waxaa yala kortoon waxaa ku jira shey cagaaran waana lapa kortoon waxaa ku jira pamiya cagaran

Meeshaan waa wado waxaa amraayo gaari nin ayaa ag taagan oo funaanad puulg ah wato gariga kalarkiisa waa. Cadaan waxaa ka apaxaya geed cagaaran waxaa agtiisa yaala cagag oo jargaama ah oo jala ey yihiin

Meeshaan waxaa yaalo kartoon waxaa ku dhex jiro baakado badan oo maskiga ah baakadahaas midankooda waxaa waaye madow waxa ku sawiran nag maskiga umarsan kalarkana waa madow cadaan iyo basali ku jiro

Meeshaani waa qol caruuur padan ey jogaan waxaa dhax jooga lapa nin oo macwiis iyo shatiyo wataan macwiis jaalo ay tahy shatiyadne cadaan ey tahy koofiyadaha waa cadaan mesha ey ku jiraane waa jingad klerkiiso u qalin yahy

Halkan waa yalo mis kalar kisi waa cades wax saran barfun kalar kisi waa madow iyo dahabi

Meshan waa mel wado ah waxa laga dhisaya dabaq kalarkisa waa qalin waxa tagan sedax nin midna kor ayow saranyahy

Mashan waxaa ino yalo sadax bakado waxown saran yahay mis kalar kisi qalin yahay bakadah kalar kode yahay cadan iyo dahabi

Halkan waa mel banan ah wax yalo mis kalar kisi waa qalin waxow leyahay lugo

Meshani waa qol waxaa yala armajo iyo sariir iyo armajo kale iyo sarirtu waa jale dahbi jale

Meshan mel barxad ah waye waxaa jooga wiilal iyo gabdho yar yar ah oo badan hal mid ayaa hal nin ayaa ku dhex jira oo wata shar futushaiya karalkisu qalin yahay iyo cimamad cades ah iyo kofi cadees ah

Meshan waa mel banan ah oo wado ah waxaa marayo loyal badan iyo will geed wen akabaxyo

Meeshan waxaa inoo yaalo caag cadaan ah caagana waxaa suran katiinad dheer midab keeduna yahay midab dahabi ah dhulka uu yaalana waa dhul cadaan ah

Halkan waa fadhiyo nin dharka kalar kisi waa jale iyo qalin waxow gacant kuhaya kutab kalar kiisa cades yahay

Miis aya yalo meshan labo cag aya ii nosaran labada cag kalar koda mid wa bisili iyo cadan talala aya kudhax sawiran midka kalana wa cadana qajaar aya kudhax sawiran oo cagaaran

Mashan waa hool wax fadhiyo shan gabdhod kurasta eey kudhan waa cades taraxat eey watan waa madow iyo gadud iyo dahabi

Meshan mis ayaa noo uala midabkisu qaxwi yahay waxaa saran shan sacadood afar ka mida waa madoow midna waa cadan midna waa qaxwi warqaduna waa cadan

Meshani waa hool dad badani ye joogan sedax nin ayaa uhoraysa mid suud kiisa waa qalin iyo buluug ku jiro shatigiisa waa cadan sudka kalena waa qalin sharkisuna waa bulugokiyalaha na waa madoow kursiga uu ku fadhiyana waa cadan

Meshaani wa qol lasharxay darpigiisana waa darpi armaajo lagu dhisay ah kalrkiisna wa uu kakoopanbyahy cadees iyo dahpi leerka kadhax ifaayana waa cadaan falaawaraða meeha ey ku jiraana waa pasali iyo seytuun fiyool qolka darpigisna wa cadaan

Meshaan waa meel qol ah waxayna jooga laba gabdhod iyo laba wiil gabadha waxay wadataa indhasharer madow iyo xijaab gadudan gabadha kalena xijaab madow ah wiilkana surwaal saytuuni ah iyo shaati cad wiilka kalena shaati cadaan iyo koowi cadaan ah daaha mesha ku xiran waa gadud iyo dahabi kursigana waa jaalo miiskanan waa jaalo

Meshan waa jiko waxana kadhisan Armajo kor iyo hos ah kalarkeduna yahay qaxwi mutulleka na waakalar cadan iyo dahabi yariskujira Armajada korkeda dhagaxasaran waa madow Leerka ka ifayanawaa cadan

Meshanwaxaa inoo yaalo miis cadaan ah waxaa saran sadax kapo ka koopan cadaan madow iyo qalin zaytuun iyo puluug

Mashan waa mel wabi ah biyo ayaa mesh kujiro arey ashee marayo waxaa mesh tagan gabar iyo will

Meshani waa mel hol ah waxaa iskugu imaday niman badan oo kuras dahabi ah kursi maro madow saran tahay

Halkan waa hool weyan wax kufidsan roog cagaran waxaa yalo wifow wax kuyalo geed

Meeshaani waxa Ii yaalo miis cagaaran saxanka cadaan ah oo baasto ku jirto kararkeyda dahabi yahay yaanyo gaduudan ay saaran tahay iyo tafsar-caleen cagaaran labada geesood waxa ka saaran bacyo baasto ay ku jiraan kararkeeduna cagaar, buluug, gaduud iyo dahabi uu ka kooban yahay

Meshanu waa qol waxaa yala mis bir harqan oo cad laba gabdho ayaa fadhiyan nin qorta wax cagaran usaran yihiin gabadha xijab cagara wadata habadha kalan xijab madow ayeey wadata

Meshaan waa meel amaan ah waxa ino yaalo koob oo cadaan ah koobna waxaa ku jiro cabitaan kalarkiisana uu yahay qaro misa basali

Mashan waa ino yalo cag cadan ah dhulka waa cadan darbiga waa boluug

Meshani wajiko qolah waxayalokukar iyo miis kukarja waxakakobanyahay cadaniyoqalin gadashisawaxayalo labasaxan qali iyo qaxwikakoban

Meeeshaani waa meel banaah waxaa yala makiinado waa qalin filooyinka wa madow meesha laga daminiyo iyo laga daranaya waa madow midka lagu dapoolayane waa paluug oo piya piya ah

Meeshaani waa meel hool ah kuraaso badan iyo miisas badan ayaa yaalo kuraasaska iyo miisaska labadooda waa dahabi madow ah leerarka waa dahabi miiska waxaa saaran jaakad cadaan iyo galaas biyo ku jiraan galaaska wuu cadyahay galaaska waxaa ku jira shay cagaaran iyo shay gaduudan

Meshan wamasajidwen waxa joga shan gabdhodiyo gabdhakalan halkas kamuqdo gabdhaha waxey watan xijabomadow kutabo ayyey gacatakawatan kalarka masajidka waacadan daqada Hana wa qaxwi

Meshan waa meel jikoah mees birah ooqalinaha warqada cada ayaa saaran warqada cada waxaa dul saaran cunto lacunaay sanboos dahabi ah nin ayaa gacanta kuhaayo

Halkan waa suuq wax yalo rashinka labego oo kalar kode yahay jale iyo gadud iyo cades iyo dahabi

Meeshan waa mel banaan ah waxaa yaalo caag caaga kalarkisa uu cadaan yahay furkiisana uu gudud yahay waxaana ku dhexjiro sheey buluug ah

Meeshaan huteel waaye wiilal ayaa kujira. wiilkaan waa tukan yahay warqad ayuu qorahayaa warqaduna waa cadaan. Maski buluug ah ayuu wataa shaati ga uu watana waa cadaan, miiska wax uu kuqorahayana waa qaxwi, jiingada halkaas kamuuqatana waa qalin.

Meeshaani wa hool kuraas yalaan iyo miisas kuurstu ay ka koopan tahy dahapi iyo qaxwi miiskana uu ka koopan yahy cadaan iyo madow darpigiisano waa cadees

Halkan waa yalo kursi waxaa saran cag madow ah waxaa kujiro sarwaal kalar kisi yahay cades

Meeshaan waa tukaan lagu iibiyo baatiyaal dhoor nooc kalaradana uu yahay madow jaalo basali qaxwi buluug cadaan bacda meesha surana waa bac buluug ah armaajada cadays iyo buluug ayey ka koobantahay

Meeshaani waa tukaan waxaa yaalo alaabta maacuunta ah waxuu ka kooban yahay saxamo, digsiyo. Labadoodana waxay kala yihiin cadeys iyo qalin. Darbigana isna waa cadeys , leyrkana waa cadeys.

Meeshan dhulcadaan ah waxaa yalo fallower kalakiisu uu yahay cagaar iyo cadees waxa uun kusuranyahy waa cadan darbigana wa saytuun

Halkani waa mesha cabitanada lagu ibiyo waxaa yala sedax caag oo cabitan ku jiro cagadana waa cadan iyo gaduud

Meeshaani waa qol banana waxaa yaal maruuxad kalarkeedu uuyahay cadaan darpigeedu waa darpi cadaan dhulka uu yalana waa dhul cadees iyo qaxwi isgu jiro

Mashan waa jarjaro kalar kedo waa madow iyo cadan darbiga waa cadan iyo qalin daaqda waa cadan bartana waa qalin

Meshaan wa qol lapa wiil ayaa joogo waxey wataan shaati cadaan ah iyobshaati zaytuun ah miis ayaa ag yaalo marada ku fidsana waa cadaan dahana waa dahapi gadudsaligana waa zeytuun iyo qalin

Meshan wa hool gabdho fara badan iyo wilaal fara badan ayaa jogaan miiska waxaa ku fidsan mara jaala ah iyo mara basali ah lapada sheeq waxey wataan shatiyo cadan iyo cadees gabdhahana madow iyo qaxwi

Meshaanwaa wada laami ah waxaa mrayo bajaaj iyo gawaari bajaaja waa cagaar iyi jaalo garigana waa cadaan iyo jaalo

Meshan mis ayaa yala cadan ah laba bakad ayaa saran midka cagar ayahy midna cadan iyo sigsan madow ah

Halkan waa fadhiyo shan gabdhod dharka eey watan waa baluug iyo cades iyo dahabi iyo qahwi iyo madow waxaa mesh yalo mis kalar kisi waa gadud

Halkan waa fadhiyo labo gabdhod dharka kalara ey watan waa madow iyo dahabi iyo baar

Meshan waxaa yalo bakad kalar kedo yahay cadan waxaa saran labo kobo kalar kode yahay cadan iyo madow gadud iyo gacan

Mashan waa qol wax joogo labo will weey watan labo jakad okale ah madow iyo cadan iyo cades

Meshaani waa meel xeep ah waxaa yala kuurs o cadaan ah dhulkana waa cades iyo dahapi iskugu jira alwaaxa meesha kadhisana waa alwaax qaxwi ah

Halkan waa qol xarqan ah wax dhar kutolow nin dharka oo wato waa madow

Meshan waa meel hool ah oo kuraasmadiisa gaduudan yihiin dadfara badana ay joogan niman naago iskugu jiraan darnigana waxaa weye darbi cadan iyo bulug yar kujiro

Meshani wa hol sadex nin aya fadhisa kurasaha ay ku fadhiyana wa bulug iyo cadan shatiyasha ay watana wa bingi sudku wa bulug shatiguna wa cadan okiyalaha wa cadan

Meshan waxaa ino yalo shan buug kalar kode waa cadan iyo baluug qahwi iyo cagar baseli iyo madow iyo cadan

Meshanwaa dhul banaan waxaa shar maruxdood kalarduuna madow iyo paluug iyo gaduud meesha ay yalaana waa meel cadaana h falaawara yar yar ah ayaa meesha yaalo oo qalin ah

Meshan waa meel wado ah waxaa yaalo afar gawaari afar nin oo jaakado cagaar iyo kufoyad jaaloaha gaarigane waa cadan iyo madow iskujiro

Meshaan waa meel banan aha waxaa yaka sadax kapa ah kalarka koowad waa qaxwi iyo canpe kalarka lapadna waa qaxwi cadees iyo madow kalarka waa madow caadan iyo gqduud

Halkan waa yalo mis oo miyar ah wax saran cag Karen kujiro kalar kode waa binki

Jiko waaye meshaan waxaa yaalo armaajo iyo qasaalad iyo kuukar kuukarka waa madoow qasaalada waa cadaan miiskana waa miis qaxwi ah daaha saarana waa cadaan iyo madoow

Meshani waa mel hol ah waxaa fadhiya wiil kursi cagaran ku fadhiya wuxuu wataa funanad jalo ah iyo surwal madow ah falawaro ayaa ka baxaaya cagaran

Halkan waxaa yala mis kalarkisu dahabi yahy waxaa saran laba kabo oo suf cadana ku jiro midabkeedu waa madow midna waa cadan

Meeshaani waa meel jajab ah waxaa joogo qolaha nadaafada oo niman iyo naago ah waxay wataan jaakado oo cambi ah iyo cagaar kuwana xijaabo ayey wataan waxay kala gurayaan qashimada iyo bacaha.

Meshani waa mel hol ah oo qol ah niman badan ayaa fadhiya sagaal nin mis ayaa hor yala mara cadana ayaa saran derbigana waa cadan dahana waa cadan jif cadan ayaa yala iyo cagad cafiya

Meeshani waa dukaan waxaa yaalo sadex saako midna waa madoow midna saytuun midna waa gaduudanyahay darbigana waa cagaar

Meshan waxaa kuyalo dabaq oo dheer waxow kakoban yahay shan biyano kalar kisi waa cadan iyo madow iyo qalin albabkis waa madow

Meshani waa dukan waxaa yala kartoman funanado iyo shatiyo ku jiro kartomadana waa cadan sirwalka ugu horeya waa bulug kankalana waa madow iyo cadan madow iyo qalin iyo cadan

Meshani waxaa tagan laba nin wexey wataan biro jakado cagaran

Meeshaani waa dhul banaan waxaa yaalo makiinad, waxaa istaagsan nin shaati cadaan ah iyo surwaal madow ah wato, koofi cadaan ah na waa wataa. Makiinaduna waa makiinad qalin ah. Banaankana waxaa kabaxaayo ubax iyo geedo cagaaran.

Meshani waxaa yala miis dheer oo dahabiya kuras dhulkuna waa qaxwi

Meshan waxaa ino yalo karton kalar kisi waa dahabi waxaa kudhejiro cagag badan kalar kode waa cagar iyo cadan